Asthma na one disease wey dey affect lungs. Na wen asthma attack happen, di muscle of di airway e go con tight and di tin too go con swell up. And wen di tin swell up, you go see sey e go con dey difficult make pesin breathe normal normal. And for dat airway, inside dat airway, you go see sey mucor, e get one tin wey dem dey call mucor, we fit call am, we fit also call am um something like catarrh, e go con full dat place too. E go con de difficult, e go con hard for pesin to breathe normal. Now, for us, for pipu wey get dis asthma attack, how dem wan take um help demsef? Na dem fit help demsef wen de get inhaler. Immediately, once dem get inhaler, dem go put am inside dia mouth. Wen dem put am inside dia mouth, dem go, dem go dey take am, dem go dey put am, dem go dey take am becos dat inhaler, e go use, e go make make di asthma attack make e red-, make e calm down for dia bodi. So, e go make dem, so dem go fit take am, de go dey take am small small, small small and wen de take am, di tin go de normal. And if we feel sey, you feel sey di tin still, di pesin no still dey ok, we fit rush di pesin to di hospital but as we dey rush di pesin go hospital, na to de put di inhaler for di pesin mouth. So, we get many many tins wey dey cause asthma attack. Now, wen we dey environment wey di di di di place dey place de polluted, air pollution, e fit cause asthma attack. Hard chemicals and hard, hard chemicals too. Wen we smell am, e fit cause um asthma attack and sometimes too di environment wey we find ourself; if di environment too de polluted, e fit cause asthma attack. And asthma attack too na everybody e fit happen to becos sometimes e fit be sey di pesin wey get asthma carry am from im one of im family, maybe im fada or im moda. E, di tin tran-, e transfer put for im bodi. Or maybe di pesin get um respiratory disease. So, all dis tins too e fit cause asthma. And dis asthma, you go see sey di pesin e no go de breathe normal. You go see sey di pesin go dey cough, dem e-, dem get something wey de de call ‘short breathing.’ Di pesin no go dey breathe normal, freely. So, all dis tins too na di symptoms, na di tins wey you go dey see sey - ‘Ah, dis pesin get asthma’ - be dat.

De function of health communications na to tell us wetin and wetin dey happen for our body or wetin dey happen for health wey concern our body and also our environment another one be sey na to teach us na to teach us wetin to do anytime wey maybe if disease catch person or to prevent any disease wey wey don dey society. so na to just teach us on how we fit make make our health dey okay so that we fit dey alright. Then also na to also ginger us so that we fit know wetin and wetin dey happen for health um sector. Na to ginger us and to help us also to to to to develop our health. Now when we get. wen we get attire um confirm and original health communication you go see sey e go dey easy for us to know wetin to do and wetin not to do wetin to eat and wetin not to eat how we go take take care of our environment so that nothing fit nothing um no disease go fit disturb us. so that is why sey health communication e dey very very important make we know and also make we learn from it so that our body go dey kampe nothing go happen to us. we go dey strong gidigba and health communication too e go help organise our way to life well well. E go help us organise am well well and e go also raise morals e go help us raise our morale on how to like our eating habits our our our exercise habits and so many things eye de thing go help us shape so that we fit dey kampe we fit dey alright.

46_[Ortography]_April_pidgin_pcm_f_1667_HE00505_Idiongouwem Control measures in health number one we get immunisation. immunisation na vaccine wey health pipu dey give dem pipu wey dey community to prevent dem so that make dem no get disease and this immunisation e dey very very effective. e dey work well well and e no dey cost anything. most of de immunisation wey we dey collect na free- na just few wey na just few vaccines na im we go pay money and even de money too na chikini money we go pay. so immunisation na a part of de control measure for us make we no get disease. another control measure na awareness awareness all this health personnel na to alert them na to make them make dem know sey they need to sterilise; they need to clean all de things wey dem go dey use for hospital. all de things wey dem go dey use to take treat pipu wey no well make dey clean am well well so that anything we dey there wey fit cause disease into another person e no go dey transferred. And na to also tell them make dem keep a very good or make dem dey do very good um hygiene make everywhere dey clean. make e dey neat um. then another one be sey if we notice sey some pipu get one disease or de other and de disease we fit catch am from maybe we dey share needle we dey share sharp objects dem na to stop am. so when we notice sey some pipu get some particular disease wey fit wey fit dey transferred wetin we go do be sey we no go dey share razor knife things wey dey sharp wey if e chuck e mistakenly chuck use am chuck our hand blood go comot. we no go share am again. then another control measure be sey we need to dey screen out blood we need to make sure sey de blood wey pipu wan use for hospital e deydey don check am well well dem check am sey no disease no organism dey inside wey fit cause disease so dey need to screen all de blood and any products wey blood dey am e need to be checked.

Things to do to maintain gum body, intimacy in marriage. Number one be sey make communication, make we dey talk well well. Make the husband make e dey call the wife, make de wife dey call the husband also. And make demdey gist, make demdey talk stories. All these things e dey help make husband and wife dey know themselves dey come together well well. Another one be sey, make demdey go out on dates. Make dem carry themselves comot; dem fit go restaurants where dey fit chop food enjoy their selves. They fit go places weydey fit go gogogogo play um. Okay! Another one again be dry dey fit dey attracted to eachother by make demdey like make dem dey touch themselves make demdey touch themselves. All these things too e dey make make husband and wife dey like themselves and dem go dey do gum body, dem go dey do gum body. So and another one again be say we need to dey set the mood. We need to we need to dey set the mood. That is as woman, you need to dress well, drew well well so that e fit make your husband go gaga wey go make am say waoh my wife make we do beta thing for bed and all that. so and, when we dress well we do, we use perfume we we welcome our husband well well, you go see dey, dem go like us dem go like, dey go like the wife and dey go wan, you know make, dey go wan dey together with the wife and also even the man, make the man too when im comot, him fit dey buy gift. If im know seyim wife na person wey like gift e fit dey buy gift for for Im wife or do things wey go make make de wife like am. Another one be sey we get wetin we dey call daily affection. sometimes early on the morning de husband fit just prepare breakfast, morning food carry am go give im wife on top bed. That thing alone go make make de wife just just like or and love d husband and sometimes we fit also give send love note, you fit send love letter to the husband or to the wife. All these things e dey make make husband and wife like themselves well well, make dem make demdey intimate for their marriage.

Acute Severe Asthma, na one medical emergency, wen need quick quick at ten tion for pipu wey get asthma, severe asthma. Now, dis na way wey dem go take approach dis, or d way wey dey go take manage dis asthma be sey, dey go use one method, wey dem dey call ABC Method of resuscitation Normal na ABCDE But today we go talk about the ABC method of resuscitation And dat A e stand for airway B stand for breathing C na circulation,D na disability and E be exposure. so But for today, na d ABC we go talk about d airway, d breathing, and d circulation. Now, for d airway, d airway, dey go make sure say nothing, dey stop d airways of d of d patient so dat when dey pass oxygen, e go fit go thru well well. Den, for d um breathing, dey go make sure, say um, d oxygen dey well, dey intact, d normal oxygen, wey suppose for the persin body, dey there. And dey go check if the SpO two is e reach ninety two to ninety eight um ninety two to ninety eight for d breathing of d of d person. So, also for d circulation, d circulation, be sey, Dey go check d patient body if d heart beat or um, if d heart beat and d blood pressure, dey okay. If e dey okay, dem go dem go dem go keep d patient, but if e no Dey okay dem go jus need to help to calm or to reduce d blood pressure of d persin, so dis ABC approach of resuscitation na hin dem Dey use Dey take make may person wey get asthma um wey wey wey big well well Na hin dem go use take calm d persin before dem quick quick rush the person go hospital.

I wan talk about y open communication Dey important in relationship, open communication Dey important for relationship because, e Dey help make fight no Dey happen and even if fight happen e Dey make may dem Dey settle d fight well well. Now, for relationship if d two persins wey Dey inside relationship dem quarrel Abi dem get fight, Wetin go happen, wen dem Dey talk togeda, wen dem Dey talk well well u go see sey e go make may d two of dem make dem talk Wetin Dey their mind, and once dem talk Wetin Dey pain dem or Wetin Dey make dem May dem vex, u go see sey dem go find solution to Wetin Dey bring katakata between d two of dem, and e Dey bulid trust, now when we get open communication, wen we Dey talk weh weh, between two parties, u go see sey d two of dem dem go Dey open to one anoda, dem no go Dey hide anything at all dem no go Dey hide anything, their mind go Dey pure like pure water, their mind go Dey pure and dem go Dey truthful to each oda, so dem no go Dey hide anything dem no go Dey lie, because sey dem Dey communicate well well, and anoda thing b sey e Dey make make dem Dey get respect for each oda, because wen dem Dey communicate dem no sey each of dem, Dey understand dem sef dem no say dis one na like dis dis persin b, d oda party o na like dis sis persin b, so e go con make may d respect wey dem get for each oda make e increase well well, so anoda one b sey e no Dey make may dem Dey get misunderstanding wen communication Dey well well in relationship u go see Dey dem no go Dey misunderstand dem self at all, dem go understand Wetin d partner Dey talk, dem go understand Wetin d partner mean, so dem no go Dey take am sey ahh dis persin dey provoke me, or dis persin dey do Wetin e no like, so once dem dey talk well well I go see sey dem understand dem selves well well, and dis open communication e dey strengthen commitment, e dey make may their relationship make e dey beta, dem go con Dey love each plenty plenty, dem go Dey like each oda plenty plenty, because dem go even make, dem go get dis um dem go wan Dey talk to each oda because sey, dem dey communicate, so sometin go jus dey ring for their mind sey ahh I Neva talk to dis persin o, make I tell am Wetin happen today, make I tell am Wetin Dey sup for my caban, make I tell am Wetin Dey happen for my work place, so open communication e dey very very important for relationship so dat d relationship go fit stand and e go work well well.

I wan talk about self-quarantine and isolation, watin di tin involve. E involve say, we go dey use um we go dey wash our hand frequently like all di time, we go dey wash am always every now and then and we go dey keep hygiene we go dey keep beta hygiene, our cloth, our our comb everytin our personal hygiene we go keep am well e go dey neat even our self our body we go dey wash our body, we go dey baff well well no be say we go baff today till next week before we baff again. So we go we go baff everytime at least twice in a day, we go dey wash our hand always we go dey wash our hand always and we no go dey use tins wey no be our own, tins like towel um tins wey we dey take chop, tins we dey drink um di tins wey we dey take drink water, we no go dey use pesin own, na di one wey we get na him we go dey use and we go if we dey if we dey practice self-quarantine we go dey house, we no go dey go out, we go sidon for house everytin wey we wan do e go dey our house so notin go make us commot for house and we no go get visitor, no visitor go come visit us at all. We no go get anybody wey go come our place and if we even pa if we even commot we go dey keep social distancing wia by if I stand for here if you go count like eight or six legs before we see anoda pesin or we talk to anoda pesin. So dis kind tin we no bo dey do gum-body anybody wi no fit come close to us, we no fit hug persin because we dey practice emm self-quarantine, isolation. So we no go dey do gum-body, so anybody wey dey with us e go dey far from us small, we go talk to di pesin like dat.

I wan talk about watin to do to isolate oneself or we go we dey call am self-isolation. Number one tin be say you go stay for house, you no go commot at all, everytin wey you wan do you no go fit go market, you no go fit go church, you no go fit go see ya friend at all, you go dey house, so two-four-seven you go dey house and pesin no go go close to pesin wey get um chronic condition so dat e no go make make our immune system go down. So we no go we no go stay close to dose kain pipu and we no go dey allow make visitors dey come our house at all. If we wan, if we wan dey do self-isolation, so we go tell all our visitors make dem no come our house at all at all. So we go dey wash our hand with soap and warm water for every for every twenty seconds, so we go dey wash our hand and all dis di washing of our hand e dey make give us proper hygiene to give us proper hygiene so dat sickness or diseases no go affect us and we go cover our mouth and our nose wit our arm so when we dey cough or wen we dey sneeze, so when we dey cough and when we dey sneeze e get how we go take cover our hand and our um we go take cover our mouth wit our arm so we go cover am wen we dey sneeze or wen we dey cough so dat pipu no go catch di di di disease because coughing na communicable disease wey once wens once pesin cough if di tin dey chronic well well anoda persin fit catch am, na airborne disease, so na di ways wey we fit isolate ourself be dat, so we no go fit dey go market, we no go even fit go school, two-four-seven we go dey for house, na so.

Oral sex na tins wey dem dey do to to make um sexual arousal make e make e happen so and dis tins dem um dem fit call am um foreplay because dem go de use dia mouth, dia lip, dia teeth, dey take play wit um dia dia private part we dey call am genitals, so dem go use am take play wit am most especially um di male, di man, di female go carry im um im di man pennis use im mouth use im or use im lip take lick am just to makemake di man get watin dem dey call arousal so dat um de fit get sexual intercourse and dis tin dis oral sex e no too good for body because, e dey e dey cause diseases and di kain of diseases wey e dey cause pesin fit catch um STD and di meaning of STD be say na sexually transmitted diseases so dis dis STD na, person fit get dis disease through all dis tins through di oral sex, through sexual intercourse too. So example of dis of dis um STD di sexually transmited diseases na pesin fit get Syphilis, pesin fit get pubic lice, pesin fit get Gonorrhea, you go see say di man e go dey scratch him yansh, e go dey scratch im pennis, pennis go dey scratch am so Chlamydia the peson fit get chlamydia di pesin fit even catch HIV and Aids. Di persin too e fit e fit fit get Hepatitis A, e fit get Hepatitis B, e fit get Hepatitis C and di pesin also e fit catch genital watt and dat genital watt na woman e dey e dey happen to well well and di genital watt um watin dey cause am na HPV, dem dey call am Human Papilloniavirus. So na all dis tins e dey call na aim dey call naim dey call na e dey happen wen um persin dey do sexual um oral sex, so all dis tins anybody wey dey do oral sex di pesin fit e fit catch dis diseases.

So I wan talk about protection and safe sex tip for STI prevention. Now STI, di meaning of STI na Sexual Transmitted Infections, now na how we wan take prevent dis disease because STI na disease, how we wan take prevent things disease wen we dey have sex. Number one na say we need to dey use condom all di time we go dey use condom all di time so dat notin fit no disease fit enter our body. Den we we go also dey use we also dey vaccinate ourselves e get some drugs wey we need to take so dat STI no go um we no go contact S STI. Now for pipu wey dey use sex toys, anytime wey de use dia sex toy dey need to dey wash an well well make e clean and make dem dry am so dat microorganism no go enter e no go dey dia. So we need to dey wash our sex toys well, den we need to dey keep communication we need to talk, open our mind talk watin dey happen so dat everybody go know um di partner go know watin to do, now anybody wey get plenty partner for during sex maybe e get like three, four, five partners wey go dey wey di pesin for dey get sex wit di pesin need e need e need to reduce di sex partners so dat STI e di person no go fit catch am because once we get plenty partner wey we dey have sexual intercourse wit there is e get high chance say di pesin go get STI. Now, we um di pesin need to dey check himself regularly for hospital himself and even di partner so dat dem go dey dem go get like a track of how dia dia body be even when dem dey get sex.

How we fit prevent tuberculosis make e no spread around b sey number we need to improve our lifestyle, our lifestyle in d sense sey wetin we dey chop, our personal hygiene we need to um improve in dat one, we need to eat balance diet, we need to dey take care of ourself, our boday wetin we dey wear, wetin we dey use for our body, we need to take care of am, and we go also need to take care of our environment, so data tuberculosis no go come near us, den we go also need to avoid d exposure to infected pipu, now wetin dis one mean sey we no need to go close to pipu wey get tuberculosis, because anybody wey get tuberculosis and we con go near dem or we dey play with dem, e get plenty chance sey dat persin too go get tuberculosis, so, complete d course, wen, dey need too, wen dey give us canceling or awareness ontop tuberculosis we need to sidon make we learn am well, so dat all d do’s and d don’t’s we go follow dem very very well, our imunity we need to improve am dats wen we wan improve our immunity, our immune system sey, our balance diet we need to take am very serious dats d food wey we dey chop, we go chop balanced diet, den if possible we fit dey take some drugs wey dey boost our immune system, because dis our immune system d function for d immune system b sey e make may disease no come near us, and even disease dey come our immune system for our body once d tin dey strong well well e go fight d tin, every yamayama disease wey dey come our body so dat, den we no go allow am make d thing activate, so all d things wey, d possible things wey fit make may tuberculosis happen to persin we no go allow am make e happen to us.

Now we wan talk about how well birth control dey work for our body, now wen we use sterilization method implant and IUD, dis method na ninety nine percent effective, dat means na jus one percent probability sey persin fit get belle, now d sterilization method b sey d persin no go get sex at all, implants b sey you go put e get somethings wey dem dey put inside persin body like implanon, wey e fit be e fit last for three years e fit last for five years and IUD too, then anoda method na shoot, dat is u go dey use injection, u go u fit use pill dat is drug, u fit use ring and u fit use patch, dis method na any of d method wey u use na ninety two to ninety seven percent effective so chances dey wey belle fit show, den anoda method na diapram, the use of, u go use condom, um u go sponge and cervical cap cap, dis one na seventy eight to eighty two percent effective so dis ones too e no too sure sey once we use am um belle na no shaking, so e no too dey effective, d last one na spermicide and fertility awareness and withdrawal method, dis one na seventy one to seventy six percent effective, e no too sure, na d chances e dey slim, now dis spermicide na to, na like cream wey persin go use take prevent make persin no get belle den um fertility awareness na u go dey check your your calender as um female, u go check your ovulation circle, ah make I check maybe I fit have sex today or I no fit have sex today so na na hin be fertility awareness, and for d withdrawal method wen d sex dey go on d man fit withdraw to remove hin sperm put d sperm for ground instead of make he dey pour am for d woman um inside hin body.

To dey wear mask, nose mask na one wonderful thing and wonderful way wey we fit reduce d spread of respiratory infection, wey, example like covid 19 like tuberculosis, so wen we dey wear make u go notice sey pipu wey dey around us e go dey, dem no go fit catch dis disease or infection and even d persin wey dey wear d mask e go, d persin too no go fit catch anything wey dey blow for d environment, so wen we wear dis mask and d tin fit our face our nose or our face well and d thing dey filter well well u go see sey e dey protect us and also e dey protect d pipu wey dey near us, so dat covid 19, so dat tuberculosis no go affect d pipu wey dey around us then even for us we too we no go carry all dis yamayama micro organisms wey dey fly for air, we too we no go dey inhale am, we no go dey inhale am, so e dey very very important make we dey wear our mask, so dat um d disease wey dey for air e no go de yenta our body because once d disease enta our body, u go see sey if we no get beta immune system to fight d disease back, na wetin go con make persin dey say ahh, I dey sick ohh, dis one dey do me o, so e dey very very good make we dey wear our nose mask to prevent more disease from coming to us and also to help pipu wey dey around us make dem no catch d disease wey get presently, so naso e b.

E dey very important make we dey identify um ill persin, persin wey no well wetin dem dey do and how dem dey take um take things how dem dey take touch things, so wen we identify sey dis persin oo e no well and e dey touch our belongings or e dey touch things, wetin make we do na to clean d surface of where dem touch or d things wey dem wey dem hold and make we disinfect am everytime because wen we do all dis things e go prevent make d um illness or d infection or d disease wey dey happen to dat persin make e no spread to anoda persin, so e dey very important make we make we clean dem, den we need to call mayb doctor or any health care facility immediately wen we notice sey d ill persin, d persin wey no well hin condition e don dey worse, so we need to carry dat persin go um hospital wen we see sey ahh d persin um temperature hin don hot hin body don hot well well and wen we see sey e nor e e e dey dey difficult for d persin to breathe so e go dey very very important make we call d doctor or make we carry d persin go um hospital so dat, immediate treatment dem fit give am and dem fit also at ten d to d to d persin, so e dey very very important as d ill persin de commot d surrounding wey d ill persin dey, d persin wey no well dey, wetin we go do be say na to clean d place with disinfectant, disinfectant like izaal, dis disinfectant like um Dettol, so all those things we go clean am with hot dem.

We go talk about d revolution by social media in health care, now fifty six percent patient want their doctors to use dis social media, now most of d patient want make dem dey talk to their doctors thru Instagram, facebook, twitter, youtube, make doctors dey post things on dis social media platform fifty six percent of d patient dem like am, den anoda fourty percent customers dem dey use dis social media dem dey use am dey take get information, dem dey social media dey take find information, den ninety percent of dis youngsters dis young pipu, childream um adolescent dats d chilredn, youths ninety percent of dem dey trust d data shared, wey dem dey share for dis social media platforms, so all d youngsters anything wey dem post for dis social media nah in dem dey, hundred percent dem dey trust am, so na anoda revolution b dat, den anoda thing b say na thirty one percent organization dem dey get guideline for, to dey use dis social media platform, so dem dey guide dem self on how to use am, dem dey get do’s and donts, d organization no b everything dem dey post for social media, d thirty percent of d organizations no b everything wey dey happen for their workspace nah in dem dey put for dia social media, so even for d fifty six percent patients wey like make doctors dey use am, dem dey use am for mayb if dem wan see doctor dem go chat doctor, tell doctor wetin dey do dem, or dem fit get information of sickness or anything for d social media.

D benefit of immunization, e dey prevent make infection or diseases make e dey spread, e no dey allow am make e dey spread, den e dey reduce d risk of serious illness and complication, so instead of make persin dey get confam disease because of d immunization e no dey, e dey reduce d rate at which persin dey sick, den e dey protect d vulnerable like d small small children, d elderly, d old old pipu, and those pipu wey dia immune system don weak, e dey protect them from disease, den e dey contribute to um health immunity, dats e dey make um d spread of d disease for d community make e dey reduced very very well den e dey save d, e dey save live by preventing um different types of um disease wey fit cause make persin die and anoda thing b sey e dey lower d health care cost, dats by reducing, e dey reduce d burden of treatment of preventable disease so instead of make persin dey go doctor dey pay money for disease wey immunization fit prevent, once persin don take d immunization, such diseases or those kind of disease e no go smell dat persin, so e no go make may d persin dey spend plenty money for hospital, den e dey also increase d overall community of global health and well being, so once community or d globe dem dey take immunization e dey make may everybody wey dey dat community dey ok, nothing like sey today, lagbaja e sick.

Disadvantages of social media in healthcare e dey spread misinformation and health myth, dat means social media sometimes e dey spread information wey no dey correct to pipu, den also privacy and confidentiality concern, patient no go get privacy, so some thing we e suppose to b between doctor and d patient base on say social media don enta d mata, na plenty inshort d whole world nah in go con know about d mata, so we con get inaccurate diagnoses and treatment, so dis one b sey because social media, um social media doctor or things wey dem go put for social media, d things wey u go con get as your diagnoses, e no go con dey correct, like make u see one on one with d doctor, make doctor examine u make u check, make hin check wetin dey do persin, so wen u do social media diagnoses e no go get beta result, den anoda thing b sey e dey cause overwhelming medical information and confusion, e get some kind terms wey persin go see, e go jus make d persin confuse and e no go know who to go meet, but once u meet d doctor one on one, if u see one thing u go tell am and e go explain, den dependence on online advice over professional medical opinion, so once persin go social media, na social media advice persin go con dey use, instead of make we go meet um medical practitioners so dat dem fit tell us dia own opinion, dia own advice, but because of d social media wey don dey every where pipu don depend on d social media opinion or dia advice and dis advice no b hundred percent na hin dey correct.

We wan talk talk about religious trauma symptoms, now e go give poor critical thinking, e no go make may persin think well because thinking too, to think properly na one bata skill so wen persin get dis symptom d persin no go dey think properly well well, den d persin, e go dey difficult for d persin to make um decisions, e get some kind thing wey d persin go sey me I don decide to do dis to do dat, e go dey hard d persin to dey make those kind decision den d persin go dey get sleeping issues, e go dey difficult mak d persin dey sleep, u go see sey d persin go say me I wan sleep but e go just dey for bed dey roll, e go jus dey roll for bed, go jus dey roll for bed, den e go dey hard for d persin make he build stong relationship mayb due to d things wey don happen for d past, e go dey very hard for dat persin make he build strong relationship, den e go dey get nightmares, nughtmares b sey e go dey get dreams wey dey make am fear, wen he go dream one kind dream e go jus make am dey sweat, he go dey, he go dey fear untop d dream, anoda one b sey he go get fear, he go dey depressed, fear anxiety, any small thing na fear, any small thing na fear, so and he go dey struggle to fit in to where hin dey, maybe if he dey among hin friends, e go dey difficult for hin to play, for hin to talk, even to hin friends, so d thing go dey very very difficult for d persin make he do all those kind things, den anoda thing b sey e go con get grief symptoms, e go dey, he go dey dey sad about all d things, d trauma wey don happen to am, so na d thing wey, na d symptoms b dat.

Na frequent cleaning of hand with soap and water, e dey very very important make we dey do am especially wen, wen, before we eat our food we must wash our and hand and um we must wash our hand and after using d toilet, afta wen we don use d toilet, we don go toilet we don shit or we don piss make we wash our hand with soap and water, and before or during and afta we dey prepare our food we need to wash our hand and afta wen we, mayb we touch persin wey no well or, we touch surroundings or we go places wey d place no too dey ok, d place dey dirty, d place dey rough, everywhere dey smell, ones we commot from dat place e dey adviceable make we wash our hand well well with soap and water, all dis things na just to prevent disease or infection from coming to us den, now we go need to dey use some dishes cup, spoons, towel, bed lining for ill persin all those things, we no go dey use am togeda, if we notice sey persin no well, separate dia things, u go make d things wey dem dey use, and all d things wey dem dey use, we need to wash dem well well with soap and water, we need to wash dem well well with soap and water and ones we know sey dis persin o e no well, u no need to dey carry hin towel, u no need to dey carry hin spoon, u no need to dey use hin cup, in short any thing wey d persin dey use, hin personal belongings, u no need to dey share am, because we no no d kind of disease or infection wey dey disturb d persin, so dat make e no b sey wen we con dey share am, we go con dey share d disease too togeda, so dats why e dey important make we separate am, and even if we wan wash am we must wash am with soap and water.

Now we wan talk about d common causes of frequent urination, wetin dey make mey persin dey piss all d time, evry two two seconds every five five minutes, numba one b sey d persin get diabetes, if somebody get diabetes, d persin go dey piss all d time, diabetics, wetin dey cause diabetes na wen u get excess sugar inside d body and d insulin on fit regulate am, now anoda thing b sey urinary track bladder and pelvic condition, now mayb d um d d place wey dey process persin piss, e don dey, e don dey e don get infection, so all those things too e dey cause make, persin dey piss frequently den we get, enlarged postrate, wen for man, wen man postrate e don e don big, e don big, u go see sey e get every reason why um d man need to dey piss every now and den, den during pregnancy, wen woman get belle, she go dey piss, she go dey piss all d time, she go dey piss well well, mayb once in in in 5hours or ten hours so, den condition wey dey affect d brain and d nervous system too, wen some symptoms or some condition dey affect brain and d nervous system e fit make make um persin dey piss any how, den medication e get some kind medications wey persin go take wey e go make make u dey piss, and some doctors go say if um when persin dey piss all those thing, um wen persin dey piss all d jabajantis wey dey persin body e dey piss am commot, because piss e serve as um um waste product for d body, na one way wey things wey no wey body nor need for, things wey our body no need, d thing go dey come out, e fit commot thru piss, sweat and all dat, so majorly persin once persin take drug wey wan correct something for our body, persin fit dey pis, e fit use dat avenue dey use am dey take piss.

We wan talk about d symptoms wey dey um , wey dey happen to anxiety disorder persin, now d persin go dey, d persin go dey tired, because any small thing wey d persin dey do, u go see sey e go tire, even to carry water, make we say 5 litre of water from hin house to, from hin room to e to kitchen he go shout sey he don tire, den e go dey difficult, e go dey hard for d persin make he dey concentrate, e nor go fit concentrate well, may make we assume sey maybe d persin dey school, teacher dey hin front dey teach, instead of make hin mind dey d thing wey he dey do, hin mind nor go dey dere, e mind go dey something else, mayb wetin dey make am mey e dey worry so e go dey difficult for d persin to concentrate and d persin go dey restless e go jus dey restless, e go do as if no life dey hin body, no life dey hin body, so e go dey restless, nothing he go wan wan do, nothing, because sey he no get dat dat dat vibes to do something no dey there, den, um muscles ten sion or ache, dat one b sey all hin body go dey pain am because sey he no give hin muscles he no go give hin body rest, he no give hin muscle rest, he no give hin body as a whole rest, so all hin body go dey ache am, all hin body go dey pain am, so and anoda thing b sey excessive worry, he go dey worry at any slight, any any chance wey he get anything, even na to, mayb persin tell am sey make he go carry book make he go read na worry b dat, ahn oh God how I wan take do am? So d persin go just dey worry unnecessarily, things wey dey necessary wey he suppose worry for and d one wey even wey no dey necessary to worry for, u go see sey he go dey worry, he go jus dey dey worry, because of d um anxiety disorder wey he he don already get, so na d symptoms wey, wey dey b dat, and increase irritability, u go see sey any small thing, any mayb, if dem even touch am like dis, u go see sey he go jus, e go dey respond sharp sharp, ahh why u touch me, or if there is any vibration, na so the thing go jus, e go, d thing go dey get to d persin well well.

So, we wan talk about di common bressfeeding position, di way wey um bressfeeding modas dey stay. How de dey stay wey dem wan dey feed dia pikin. E get one wey dey dey call laid-back nursing position. Di moda go lie down for bed, come position di pikin for di bress so dat di pikin go fit dey go fit dey suck di bress. Den and dis one too, na e dey, dia use, Dey dey use am for di foss bref bressfeeding, and e also e dey very, very gud, e dey very, very effective. Den, we also we also get wetin dey dey call cross-cuddle hold. Cross-cuddle hold. So, e get how dem go tek hold, dey go hold di baby. Den dey go come, dey go one hand go dey like di neck of di pikin. Den, di moda go carry one of him hand too, hold di breast, tek give di di pikin. So, dis one, e dey very, very e dey very, very [very] hepful for newborn babies so dat wen maybe wen di pikin get trouble, wen to dey, wen to dey feed am, so e go dey very very easy for di pikin to suck em moda bress. Den, we come get cradle hold. Dat cradle hold, you go see say di di moda go just car e go e dey do as if say di di di moda dey carry di pikin. You carry am come close to di to di brest and di pikin go begin to suck. And dis method, e dey very, very comfortable for di baby to suck di to suck di breast to suck di breast. So, we also we get wetin de dey call football hold. Football hold. So, dis one, e dey very, very gud for moda wey dey bressfeed twins. E dey very, very gud for moda wey dey dey wey dey breastfeed um twins. So, dey go just, e go just carry di di breast, and dem go put am for di for di mouth of di of di pikin. So, dem come dey dey suck di ting, di bress. So, we come get anoda one wey we dey call di side-laying position. Dis one, you go di moda go lie down for one side, and e go put di pikin too, near am, near di bress and e go give di pikin di bress. So, dis one too, e dey very, very gud wen dey dey give, or wen dey dey feed dia pikin in di midnight, in di night time. So, e dey very, very hepful.

Now, we wan tok about di simptoms of um tuberculosis. Now, we di person go dey get blood cough. Di person go de cough blood. Wen di person de cough like dis, e go dey cough blood, e go dey cough blood. Den, di person too go still get long, e go de cough for long time. Insell of mek person just cough phoo-hoo-phoo-hoo for maybe two seconds or one second or three seconds, you see say di person go just de cough dey go. E fi de cough dat cough for five minutes non stop. Fever too go de catch di person. You go see say headek, e go de complain for headek, e go de complain for bodi, im go body de hot. Den, di person too go get fatik. E go de tire. Any sumol ting e don tire. Any sumol ting e don tire. So, and in chest go de pain am. Dis chest wey de pain am, na becos of dat cough wey e de cough all de time, all de time, wey go de cough. Na wetin de cos all those tings be dat. You no say wen person dey cough, imagine mek you cough for five minutes non-stop. You no say na so many muscles, I am very sure, so many muscles go don, e go don, e go don stand up um. E go de stress de muscles, e go de stress so many tings for our bodi. So, e dey cause chest pain. And, e de also cause nite sweat. Nite sweat, make e just be say in de night. Even if cold dey in de night, you go still see say dat person go still de sweat. E go de sweat well well, as if dem pour am water. So, na wetin dey happen be dat. And anoda ting again be say, e go get, in weight, e no go get weight. Mek we assume say di person before before e de weigh 70 kg. Becos e don get dis symptoms, in weight go jus drop. E fit drop to maybe thirty kg, forty kg. So, e go get weight loss. E no go de, e no go fit dey even chop becos all dis tings too go attribute, e go loss im appetite to de chop. Even if en see em best food like dis, e no go wan, e no go wan chop am. And, e go get chills. In body go just dey cold. E go get chills. In body go dey cold.

Now we wan tok about di benefit of family planning. Now, family planning, e dey increase education. Wen we dey do family planning, you see say um di pipu wey, di family wey dey, dey go fit go school, and dey go fit learn outside. Den, it empower women. E dey mek, mek women too, mek dem dey go work. Mek dem get someting wey dem dey do. Wey be say de go Jus dey, um dey born, dey born, dey born, dey born. No, it e dey empower dem, de go fit, de go fit use di opportunity, use am de tek, de go, de learn work, or dey start business, or go work. E dey also improve infant health. Now, wen we get family planning, di pikin wey dem get, e go hep to improve dia healt. No be say dem born pikin dis year, in di next, um six months, dem born pikin dis today, in di next six months, di moda don get anoda belle. So, e dey help to improve di pikin healt. Becos if you, if we dey get belle on top pikin, e dey, e dey mek, mik di one wey den born, mek en health no do well well. Den, e dey also improve maternal healt. E dey improve di moda, di moda healt too. Wey be say she jus come dis world, to come dey born, to come dey born, to come dey born and e dey reduce her, her strengt. Her body strengt and all dat. So, e dey also reduce HIV and AIDS. Wen person do family planning, e no go get issues, too much issues with HIV and AIDS. Den e dey reduce, or e dey end hunger and poverty. You know, wen fam family planning dey, in a family, de fit tok say okay, we wan born two pikin. At least de go fit tek care of those children. But if dem just dey born, dey born, dey born, and dey no get plenty money. You see say wahala go dey. Hunga go catch dem well well. Den it also e dey also support partnership. E dey mek, mek di husband and di wife, mek dem dey do tings togeda.

So, we go tok about tings wey you need to know wen you wan dey choose your health insurance plan. Di things wey you need to know be say, we need to know our PPO, which dey dey call um Participating Provider Organization. Now, di organization wey you wan dey use, you need to know it them. HMOs, di Health Main ten ance Organization. Dis ones too, na those people wey dey tek care of person bodi. Um you need to no all those ones. We we also need to know di point of sarvice, wetin and wetin dem fit do, dem fit render for us. So, we need to put dat one too so dat we will know which one we wan choose. Den Exclusive Provider Organizations. Dat one, na di tings wey, wey dem no, wey no dey part of, wey di sarvices wey dem wan render. We need to know all those ones too. And Heath Savings Account. We need to know say okay o, di di, we um if we wan get heath insurance, we need to get di savings account wen den go dey put small small money inside, becos na from dere, na dem go dey remove di money wey we need, wen wan go hospital. Now, Heath Reimbursement Arrangement. Dis heath reimbursement arrangement na be say, maybe if person wan do operation or you wan do some, you wan treat yourself, and you no get plenty money, dat heath insurance, dem fit cover up for us, mok wu, mok wu collect di drug or mok wu do di surgery, but we need to give dem di money back. Na wetin dat one mean be dat. Den we still get State Insurance Scheme. Dis one na di state, di state wey we dey work or di state wey we we dey, na im de um dey do dat one, na im dey give dat incentive. Den we come get National Healt Insurance Scheme. Dis National Healt Insurance Scheme, na dem dey help for di, for Nigeria, na no be state now, na Nigeria, for di for di nation. So, na dem dey in charge of those ones. Den we come get wetin we call di Basic Healt Care Provision Fund. Now, Basic Heath Care Provision Fund na, di one wey govment fit dey give, give heath care people, give heath care um facilities, so dat wen pipu come, dem fit give, e get some tins wey dem fit dey give for free to patient.

We wan tok about di negative healt effect of religion. Negative health effect of religion be say some pipu, some religion dem get medical neglect. Wetin I mean be say, some no go like wan go hospital at all, dey go say dey no like, e dey against, e dey, e no dey part of wetin dem believe for dia religion and some pipu due to dat, e don make make some pipu make dem kpai or make dem dey worse for dia health condition. So here dey say na some individual dey dey don get sick and which e don make dem make dem die due to di religious belief. So and dem believe say medical or medicine no fit hep dem at all. And anoda ting be say, di current bet control wey dey dey wey dey dey get controversy dey ontop am say once dem once dem put di bet control, e dey stop wetin God dey do but di question wey dem forget to ask be say, shey wen if pesin wey no fit feed himsef how e wan take feed twenty children if e born twenty children. So all dis tins too e dey e dey affect di healt care negatively becos you go see say dey go just dey born dey go just dey born dey gp just dey born and dey no go fit take care of di di children and wen pikin dey no take care of di pikin you go see say sickness go be di pikin friend. Dem sef dey go dey poor becos dey no get money wey dey go take chop beta food wey dia body need so all dis tins too e dey very very e dey very very important make make make we look into make we look into am. Den, dey come get sometin wey dey dey call destructive belief. Na di belief in an angry, in anger say dem dey punish God which which dey lead to health impact. So na dem dey destructive belief dey wan dey punish dey wan dey punish demselfs say dem dey punish God and all dis tins too, e no too good for individual

Now, we wan tok about di benefit of, of hand hygiene. Na how to dey take care of our hand wetin dey useful for us. Now when we dey practice good hand hygiene, e dey na all dis tins na im go dey do for us. E go remove di outbreak of disease. So when disease dey come you go see say such pesin or wen we dey practice hand hygiene, disease no go fit just dey comot anyhow e no fit just dey spread anyhow by from one pesin to anoda. So once pesin wey even if pesin get disease and you dey do you dey practice hand hygiene, you no fit pass am to anoda pesin. Den e dey also reduce di spread of multidrug resistant organism. So e get some kain organisms wey wey wey dey for awa hand so once we dey wash am once we dey wash awa hand frequently all di time you go see say e dey reduce e dey e dey reduce di spread of those those organisms. And e dey also reduce di overall infection rate. Now all di, most of di e getbacterias e dey e dey lie on awa bodi. So wen we dey wash awa hand becos awa hand we dey use am dey touch many many tins. So if we all di time wen we dey wash awa hand you go see say di infection rate e go reduce well well becos na true dis awa hand na im we go take wash awa nyash na true dis awa hand we go take chuck hand for eye na true dis awa hand we go take chop food. So and do so many tin awa hand na im we dey take write awa hand we dey take carry sometin awa hand we dey take collect some tin so once we deu wash awa hand well well you go see say infection rate e go reduce well well. And e dey reduce staff illness and absenteeism. So wen even for clinic or for how for work wen we dey wash awa hand you go see all dis one wey we talk say I I no well today I no go work e no go e no go dey happun at all. So all dis tins na im na im be di benefit of hand hygiene for awa bodi.